Kana mwana asingazwi zvakanaka mumakanyimedumo endai ne mwana kuchibhehlera ahloiwe nadhokodheya opiwa mutombo yakafanira nekuti azvina kunaka kungogara nemwana eirwara.

Vana vanosisirwa kugara mudzimba dzakahlamburuka kuitira kuti vasabatwe nezviyayo zvakasiyana-siyana zvakazopedzisira kuti vaende kuzvibhedhlera vobuda Mari yakawanda kutenga mitombo.

Vezveutano vanopota veihamba mumakanyi medumo veifundisa vanhu kukoshesa utano. Nezuro vanhu vanga veidzidziswa pamusoro peku koshesa miiri yavo.

Kana paita denda rakashata madhokoteya nanamukoti vanooneka nekunxoka zvipfeko zvinovhara miviri yese kuitira kuti vasatapurirwa ngedenda rona iroro rinenge reinetsa.

Vezveutano vanopota veihamba mumakanyi medumo veikurudzira antu kushandisa mitombo yakasiyana siyana pamwechete nekupa dzimwe nzira dzekuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana siyana adai kurura.

Kana mundaraunda mwaita matenda emusingazwisisi ngatirumbe kuzvibhedhlera tinoongororwa naana mukoti namadhokoteya nguwa ichipo pane kuti tichengete zvirwere zvingazopedzisira zvaakukanganisa miviri yedu .

Kana mwana mudori dori asingaiti zvakanaka, endai naye kuchibhendlera. Ikoko achabaiwa jekiseni namukoti opiwa mutombo unoita kuti mwiri wake ugadzikane. Izvi zvakakosha kuti mwana akure zvakanaka.

Kana mumakanyi medu maita denda ranetsa tinokurudzirwa kuziisa vezveitano vopota veiuya mumakanyi medu. Veibaira pamwe chete nekupa vana vadori-dori maphiritsi kuvadzirira kubva kudendaro.

Mazuwa ano kune zviyayiyo zvakawanda zviri kubata vana vadori dori saka zvakakosha kuti ana mai tiende neana kuzvibhedhlera vadonhedzerwe mutombo mukanwa kuitira kuvadzivirira kubva kuchirwere ichi.

Zvakakosha kupota teienda kuzvibhedhlera kunoongororwa maronda emukanwa adai kunetsa mumakanyi mwedumo kana taongororwa dhokodhera cachabhara pashi mutombo waunofanira kunotenga .

Vanamukoti namadhokodheya, vanokurudzirwa kuti kana vachibatsira watenda wawo waxoke nhumbi dzekudzivirira hutano wavo.

Mumabuya medumo maita chirwere chakashata, vantu veshe varikungodziye mwiiri, vezveutano vari kuti rumbai kuzvibhedhlera kana maona muntu ari kudziya mwiiri abetsereke nguva ichipo.

Muzvibhedhlera mune michina yakasiyana-siyana yokuhloya zviyayiyo zvinenge zveitambudza murwere. Kana muntu akauya kuchibhedhlera ane chirwere chinopararira tinoona madhokodheya adzosa nguwo dzekushanda nadzo veidziirira miviri yavo kuti isabatwa nechirwere.

Zvakakosha kuti vana vadori dori vapote vei enda ku zvibhedhlera kuti va ongororwe pamwe chete neku baiwa majekiseni kuitira kuti va kure zvakanaka muviri yavo isanga batwi nezvi yayiyo zvaka siyana siyana zvino shungurudza vana.

Nhasi masabhuku eshe aenda kumusongano kweari koronzerwa gwinyiso pamusoro pechirwere chadai kutekeshera munyika vanozi endai mobhuira vantu kumakanyi kwenyu kuti zviro zvihambe zvakanaka.

Kana mwana mudoridori asikazwi zvakanaka, rumbai naye kuchibhedhlera ikoko achabatsirwa namukoti opiwa mitombo yakafanira kuitira kuti azwe zviri nani.

Zvakakosha kuti vakuru vehurumende vape bazi rezveutano mari yakafanira, kuitira kubatsiridza zvibhedhleya zvose kuti zvikwanise kuita mabasa azvo nemazvo mukuraramisa upenyu hwavantu.

Vana vadoridori ndiyo nhaka yedu. Kukoshesa hutano hwavo kunoita kuti vagova neramangwana rakanaka. Asi tikagara navo mumakanyi vasingainde kuchipatara tinenge tavatadzira.

Vana vadodori vanorya zvakasiyana siyana nekudaro zvakakosha kuti vapuwe mapirizi ekuuraya makonye mudumbu mavo kuita kuti vakure zvakanaka mwiri yawo yakatazeka.

Zvakakosha kukarawanyara pese patinenge tashandisa chimbuzi kuitira kuchengetedza utano hwedu pamwechete newamwe watichasangana nawo tinotenda mapzi ezveutano nekutiisira mapombi emvura munharaunda dzakasiyanasiyana kuitira kuti tibatsirike.

Ndinotenda massabhuku edu nebasa ravari guru kubata mumatuutu edu kuti tiwane mvura yakachena yekumwa .Zvaiva zvekare kumwa mvura yemumarwizi mazuva ano takumwa mvura yepapombi.

Zvakakosha kuti muntu veshe avane utano hwakakodzera nekudaro tinokurudzirwa tose kuti tipote teienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nenyumba dzedu tinopihwa masoko makuru ane chekuita neutano .

Vezve utano varikuhamba mu makanyi medumo vagumawo kwenyu ere vari kufamba vaine donzo rimwe chete reku dzidzisa vanhu ngezve utano kuti vantu vangwarire denda mu kuhlani wakauya uri pakati pedu uyu.

Vezvehutano vane basa gurutu kupedza kupedza dambudziko rekushaikwa kwemvura yakachena nekuti mune dzimwe ndaraunda vachiri kuchera mvura mumarwizi zvisina kunaka asi vantu vanofanira vakumwa mvura yemuzvibhorani.

Maboka anoona ngezveutano anokoshesa hutana hwemwana mudoridori veiona kuti vana veshe vawane mukana wekurapwa muzvipatara pachena.

Zvakakosha kuti vanhu vapote veimboungana mumabuya umo veikurukurirana pamusana pekukosha kwekuchengetedza utano ngekuti tikarega kudaro vanhu vanowirwa netsaona dzakasiyana-siyana dzimwe dzacho dzichikonzwerwa nepamusana pekusaziya.

Zvakakosha kuti mapazi ezve utano enyika dzaka siyana apote eyi ita mu songano eyi reketa pa musoro pe zvibinga mupini zviri kusangana ne vagari veku nyika dzaka siyana siyana votsvanga nzira dzekupedza matambudzikoyo.

Tinotenda vakoti nebasa guru revanobata rekubaira vana majekiseni vasingateti. Izvi zvakakosha pakuchengetedza utano hwevana vadodori kuita kuti vakure zvakanaka.

Mumizi medumo tinofanire kugadzire ndau yekukarawa nyara mushure mekunge tashandisa chimbuzi kana mushure mekunge takwazisana nevamwe vantu, izvi zvinodetsera kuchengetedza utano hwedu pamwechete nehwevamwe.

Zvakakosha kuti arumbwana, madhodha nendombi vapote veigara pashi veipurutana mashoko anechekuita nekukoshesa utano. Izvi zvinobatsira kuti muntu wega-wega paanenge obva pamusongano wakadaro anenge oziya zvekuita.

Tinobaabonga yaampho vezveutano, nekuramba veikurudzira vantu, mumabuya medu, kuti vachere migodhi, vasiyane nekumwa mvura, yemumarwizi.

Zvakakosha kuti wandu weshe mumakanyi medu umo, wawane mvura yakachena, tinobonga yamho wezveutano warikuhamba wei kurudzira wanhu kuchera zvibhorani munharaunda.

Vakuru vezveutano vanoronza gwinyiso pevanohamba mumakanyi medumo veikurudzira anamai kuchengetedza hutano, kuitira kuti vakure vaone vana vevana vavo vakagwinya miviri yavo , pasina zvimhingamupinyi zvingadai zvichizovatambudza.

Zvakakosha kuti vezvehutano vemunyika yakasiyana siyana vapote veisongana veironzerana negwinyisi pamusoro pemahambisirwo maringe nezvehutano munyika dzawo izvi zvinotibatsira kuti tive tiri pano.

Kumwa mvura yemurwizi kunokonzera zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Tinobonga vezveutano varikuhamba mumakanyi medu umo veikurudzira vanhu kuchera zvibhorani pamwechete nekumwa mvura yemumapombi yakaongororwa.

Ana adori dori, madhodha, ntombi neasharuka anokurudzirwa kuti kana abva kuchimbuzi ageze nyara dzawo.

Zvakakosha kuti vana vadori dori kubva pavanoponwa vapote veipuwa mutombo yawo nenguwa yakafanira kuitira kusapa mukana kuzviyaiyo Zvakasiyana siyana zvingada kubata muviri yawo.

Kana mwana mudori-dori eizwa panopanda, potai meienda naye kuchibhedhlera ondohloyiwa zviyaiyozvo. Dhokotera uchabva amubaya jekiseni oenda kunotenga mutombo yakafanira kuti arapike, apone nekukasika.

Tinotenda vezveutano ngekuramba veifundisa vanamukoti pamusoro pemichina nenzira dzekurapa dzemazuwa ano izvi zvinodetsera kuitira kuti tive nyanzvi pamabasa.

Wanhu wanokurudzirwa kusima mbiti munharaunda dzatinogara. Hazvina kunaka kutema mimbiti teibikisa kuita huni tisingaidzoreri panzvimbo. Nekudaro tose tinofanirwa kuona kuti pagore roga-roga tasima miti miviri.

Hazvina kunaka kuchegeta vana mudzimba mumakanyi mwedumo vana vadoridori vanotarisirwa kuenda kuchikora vari vadoridori kudaro kuti vapote veitamba nevamwe vavo , veifara varipamwe ,veitaticha zvakasiyanasiyana vari pamwepo.

Zvakabakosha yambo kuti kana une zvimwe zviro zvakagara pamoyo pako uwane munhu waunoreketa naye kuitira kuti zvikurerukire paunobvapo tinoona kuti unenge wakunzwa kupfura kwemhepo.

Zvipitari zvinotarisirwa kunge kushamburuka zvichipinda mhepo kuitira kudzinga matenda akasiyana siyana zvinofanirwa zvakare kunge zvakanyorwa kuitira vanouya kutii vazive kuti vasvika pachipitari chinoita zvakadai nezvakadai

Zvakakosha kuti madzimai vadzidze nezveutano hwendxondo. Nekuti utano hwendxondo hwakakosha. Kana une hutano mundxondo unehutano mumuiri wese. Kutambudzika kwendxondo kunopararira nemuiri wese.

Mumamizi medumo kuita mabopoto akuna kunaka. Ndicho chimwe chiro chinokanganisa kuteka kwendxondo. Potai mweigara pashi mweipurutana mweitaura zvine rudo.

Zvakakosha kuti vantu vapote veigara pashi veifundiswa pamusoro pekukosha kwakaita utano hwendxondo. Utano hwendxondo ndicho chinhu chinoita kuti vanhu vawane simba rekurarama nekuti vanenge veifunga zvakanaka.

Zvakakosha mumakanyi medumo kuti tipote teivhakachirana teiona kuti umwe wedu uri kurarama sei. Kana mumwe wedu ane dambudziko topota teimubatsirawo kuti ararame zvakanaka.

Kana muntu eipota eitaika ndxondo chiregai kuramba makamuvharira mumhatso makamusunga. Endai naye kuzvibhedhlera zvinoona nezvendxondo abetsereke nguva ichiripo.

Zvakakosha kuti tipote teyihloyiwa miviri yedu nganachiremba, kuti tiwone kuti yakamira sei, izvi zvinotibatsira mukurarama kwedu, tiziye zvekurya zvetinofanira kuramba tiyirya nezvimwe zvatinofanira kusiya.

Zvakakosha kuti zvibhedhlera zvedu zvinge zvakahlamburuka ndau yazvo kuitira kuti veshe vanenge veipinda mwona imomo vanonga veiona muine uthano muine mhepo yakanaka yekufema inobva yavabatsira kuti vatotanga kugwinya.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunga zvine ndau dzakahlamburuka. Nekudaro munotarisirwa kunge mune nzvimbo dzekupota veirasira zviro zvavanenge vasingachashandisi imomo vozonozvipisa havo.

Kuwanda kwezvibhedhlera muntaraunda dzatinogara ndiko kunobatsira bedzi kuderedza huvandu hwewanhu vanoungana pachibhedhlera chimwa ngachimwe. Tinotenda vezveutano nekuvedzera zvibhedhera mumatundu medumo.

Zvibhedhleya zvinotarisirwa kuti zvinge zvine movha dzakawanda dzekutakurisa vane matenda kubva pandau imwe kwenda pane imwe. Izvi zvinobatsira kuti kuhamba kuvenyore pasina zvimhingamupinyi.

Zvibhehleya zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakahlamburuka zviine mwenje unovheneka kuitira kuti vakoti nemadhokodheya vaite basa ravo nomazvo vari mundau dzakanaka.

Zvibhedhlera zvinotarisirwe kunge zvakashamburuka, zviine mibhedha yakaurungana yaampho yekuti vantu vanonyatsozorora veipurutana mwiri yavo inenge isingaiti zvakanaka.

Zuva rega rega mu zvibhedhlera unoona movha dzakamiswa dzinenge dzauya ne madhokoteya vano mukira kubasa ravo kuti va raramise mweya ye vantu tinoda kuvatenda madhokoteya.

Zvakakosha kusima uswa ndau dzakapoteredza zvibhedhlera zvedu kuitira kuchengetedza ivhu kuti risakukurwa nemvura izvi zvinoitawo kuti nharaunda dzedu dzinge dzakanaka uye dzaka hlamburuka.

Zvakakosha kuti mai vapuwe mazano ekungwarira mwana mudoridori wavanenge vasununguka. Izvi zvinobatsira kuti pavanoenda kumhatso, vange veiziya kuti vanochengeta sei mwana mudoridori, pasina njodzi dzeanosangana nadzo.

Mimwe mishini, mishini inoshandiswa kuhloya zviri mungazi nezviri mundxondo dzedu. Nezviri mumurenje medu ngatirumbei kuzvibhedhlera zviri pedyo nesu tinohloiwa.

Muzvibhedhlera munotarisirwa kunge muine mibhedha yakanaka uye makahlamburuka kuitira kuti varwere pavanenge veimirira kuhloyiwa vakwanise kuzorora veimirira kuuya Kwa dhokodhera.

Dzimweni dzekunguva ukazvika kuzvibhedhlera unoona vana mukoti vakadxoka nguwo dzekuvhara miviri yavo kuti vasabatwe nezvirwere zvinenge zveipararira manguva iwowo. Izvi zvakakosha kuitira kuchengetedza mwiri dzavo pamabasa.

Zvibhehlera zvinotarisirwa kunge zvine mudziyo yakakwana yekushandisa kuitira kuti basa rifambe zvakanaka panenge pauya varwere veida kuhloyiwa zviyayiyo zvavo zvinenge zvavatambudza.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvina chiremba wemakodo uyo anopota eibatsira vana vanenge vanenge vane mitezo isina kumira zvakanaka kuti vakwanise kuhamba veizviitirawo zvese zvavanoda kuita.

Zvakakosha kuti mabhuku ezveutano ange akawanda muzvikora zviri padera kuitira kuvandudza ruzivo rwezveutano kunyanya-nyanya mitombo yepashichigare neyamazuwano.

Mitombo yamazuvano yakasimba pakurwisa hutachiwana hungatambudza miviri yedu. Ngatiende kudzimba dzinotengesa mitombo, totenga mitombo yakasimba inoshanda pakurwisa hutachiwana.

Vezveutano vanopota veifundisa vantu kukosha kwemitombo yamazuvano pamwechete nezviyaiyo zvainodayi kupedza, izvi zvakakosha kuitira vantu kuti vave nesarudzo dzakanaka pavanenge voenda kundotenga mitombo.

Ndakazozviona kuti madhokodheya apedze makore mashanu eidzidza basa ravo ngekuti ibasa rinoda kushandisa ndxondo zvakanyanyisa Saka naizvozvo vanofanira kuva neruzivo hwakakwana.

Mazuvano kwaka fura mhepo muma buya medu mwo apana kana munhu arikuenda ku chibhedhlera saka vana mukoti na madhokotera vano swera hawo vachi dziya mushana mazuvano.

Zvakakosha kuti vantu veshe kunyanya madhodha ne ndombi vapote veyi twasanudza miviri yavo veyi rumba mangwanani aya veyi tamba bhora ne imwe mitambo yaka siyana siyana kuitira kusimbisa miviri.

Nhasi pachikora pedupo pauya vezveutano veironze gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuzvibata pakati pemadhodha nentombi nekuti mazuvano kwane mukuhlani irikupararira ichiuraya vantu vakawanda.

Zvakakosha kuti ndau yechibhedhlera inge yakahlamburika kuitira kuti nevanoshandiramo nevanouya vange vakasununguka vasingatyiri kutatapura zvimwe zvirwere mona umomo.

Madhokodheya nana mukoti, vanowana nguwa dzavanombogara pasi, veikurukura donzo nechinangwa zviri zvekuwandudza mashandiro awo kuzvibhedhleramo.

Kukoshesa utano mumamizi medu ndiko chete kunotiraramisa tikakoshesa utano mumamizi medu vana vechikora vanenge votachitawo kuchikora vakagwinya vanoende kumabasa vanenge voitawo mushando yawo vakagwinya tose tinobva tabudirira senyika.

Mukanyi mwedumo denda reshura matongo raparadza muzi dzakawanda zvinokurudzirwa kuti varume navakadzi vachengetedze hutano hwawo kuitira kuti varege kusangana nedenda reshura matongo.

Zvakakosha kuti vantu vashandise mitombo yakafanira pakupedza zviyaiyo zvakasiyana. Izvi zvinokurudzirwa kuti vantu titange taona madhogodheya tisati tatenga mitombo kumhatso dzinotengesa mitombo.

Zvakakosha kuti vezveutano pasi reshe vapote veiita mbungano veikurukura pamusoro penzira dzekupedza dambudziko regomarar rwmuchiberekoiri radai kushungurudza pashi reshe.

Zvakakosha mukunyimo medumo kuti vantu vapote veidzidziswa nzira dzakasiyana siyana dzekuzvidziirira kubva kudenda reshura matongo izvizvinobatsira pakudzikisa uwandu rweanhu arikubata ngeshura matongo mudunhu medu.

Tinobabonga yambo vezveutano ngekupota veituma vanhu mumabuya mwedumwo kuzodzidzisa wanhu pamusoro pekukosha kwekuchengetedza utano hwemazino, kwai munhu anofana kukwesha mazino katatu pazuwa.

Ndau dzakapoteredza zvibhehlera dzinotarisirwe kunge dzakahlamburuka dzeiyewedza pakutarisa ngemaziso izizvinobaita kuti vantu pavanouya vamwe vanotanga kupora vasati vapinda mukati mwezvibhehlera .

Zvikora zve hutano zvepadera zvinokuridzira vafundi kuti vafunde pamusoro pe mitombo yema zuva ano kuitira kugadzirira pavano zoenda kubasa vei shanda muzvi bhehlera.

Nyika yedu inotarisirwa kuvaka zvibhedhlera zvakawanda muntaraunda dzakasiyana siyana kuitira kuderedza uwandu hweantu wanoungana pachibhedhlera chimwa ngachimwe.

Zvakakosha kuti mumapato matinohamba munge mune zvikwangwani zvinotikombidza kune zvibhedhlera izvi zvinobatsira vanthu veshe zvikuru sei vanenge vari vatsva muntharaunda kuti vaziye kune zvibhedhlera.

Kuwanikwa kwezvibhedhlera mundau dzakasiyana siyana kunobatsira kuderedza mimango inifambwa nevantu vanenge vane zviyaiyo veitsanga rubatsiro kuvana dhokodheya.

Mhatso dzeshe dzinotengesa mitombo yemazuva ano dzinotarisirwa kunge dzakabhariwa pamimba, kuitira kuti vanenge veitsvanga mutombo wamazuvano varege kutenderera veishaya mhatso idzi.

Vakoti vanodxoka nguwo dzinovhara miviri yavo. Kuitira kuti vasabatwa ngematenda akasiyana-siyana. Izvi zvinoitirwa kuchengetedza miviri yavo pavanenge veishanda nevarwere vane zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvinotapukira zviri nyore.

Zvibhedhleya zvinotarisirwa kunge zvine ndau dzakafaranuka uye dzakahlamburuka. Kuitira kuti matenda arege kuramba eitenderera muzvibhedhlera mwona umwomwo. Anamukoti vanotarisirwa kunge vane zviso zvakafaranuka nguwa dzeshe.

Zvibhedhlera zvino tarisirwa kunge zvine ndau dzaka faranuka uye zvivanze zvacho zvaka hlamburuka, kuitira kudzinga matenda pamwe chete nekuti veshe vanouyapo veida kubatsirwa vange vaka sununguka.

Tinokuridzira hurumende yedu kuti ivake zvibhedhlera pasinde pemizi yedu kuitira kuti tikarwara nezviyaiyo zvakasiyana, tinokurumidza tasvika pachibhedhlera.

Pachibhedhleya panovanikwa madhokoteya akasiyana-siyana. Amwe anenge eiiona ngezvemakodo. amwe eiona ngezvemudumbu, amwe eiona ngezvemusoro saka vese vakakosha pakubata kwavo basa.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kuwakirwa panzvimbo inosvika movha kuitira kuti zvive nyore kutakura vanhu vane zviyayiyo vanenge vasingakwanisi kuhamba ngemarenje avo kuti vange veyibatsirwa nenguwa.

Tinotenda hurumende ne basa guru rairi kuita rekuramba rei waka zvi bhedhlera mu nharaunda dzaka siyana siyana kuitira kuti vantu vadetsereke pavanenge vabatwa nge zviyayiyo zvaka siyana siyana.

Vana mai vane vana vadodori vanotarisirwa kuguma veienda kuzvibhedhlera kuti vana vadodori vonavo vapote veiongororwa kuti vari kukura zvakanaka zvinoenderana nemakore kana mwedzi yawo.

Nyumba dzinotengesa mitombo dzinofanira kunge dzakawanda peshe-peshe muntaraunda matinogara. Mumabuya medu umo tinoda kuti dzinge dziri peshe kuitira kuti patinobva kuzvibhedhlera zvinge zviri nyore kutenda mitombo.

Mumhatso dzinotengesa mitombo dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka vanoshandamo vanotarisirwa kunge vane zviso zvinonuemwerera kuitira kuti vanouya veitenga vange vakasununguka.

Tinokurudzirwa kuti kana tarwara nezviyayiyo zvakasiyana siyana, tirumbe pandawu iripasinde pemizi yedu tinobharirwa mitombo nanachiremba kuti titenge mitombo iyoyo.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kunge zvinendau yokuti varwere vanozorora vachimirira kuongororwa naana chiremba zvi zvinobatsira kuitira kuti mwiri yavo inge yakathlakazika.

Madhodha anokurudzirwa kupota eienda kuchibhedhleya kuti aongororwe kana miviri yavo yakamira zvakanaka, ibasa remadhokoteya kuvatora ngazi orivheneka pamichina.

Pese petinoendera kuzvibhedhera zvakakosha kuti tipote teitariswa kuhamba kwengazi yedu mumwiri ngekuti ndicho chimwe chinhu chakakosha mukurarama kwedu.

Kana marumba meiende kuchibhedhlera nekuda kechiyaiyo chenyu, dhokoteya mukuhloya kwake anotora ngazi ovheneka kuona kuti chikonzero chii chaita kuti murware.

Kana mauya nemuntu kuchibhedhlera aine chiyaiyo chake zvakakosha kuti apihwe ndau yekuti ambosendama ateramirise muiri wake kuitira kuti afurwe nemhepo.

Zvakakosha kuti vantu vapote veidzidziswa zviro zvinokonzera kuti vapote veizobatwa ngezviyaiyo zvakasiyana-siyana. Tinotenda vebazi rezveutano ngekupota veihamba mumakanyi medumo veidzidzisa vantu zvine chekuita nekuchengetedza utano.

Zvakakosha kuti tiperekedze murwere kuchibhedhlera pane kuti ahambe ega eienda kona ikoko. Izvi zvinobatsira kuti peshe panenge achida rubatsiro tinenge takumubatsira zvakakwana, teitsanangurira kunyangwe madhogkoteya zvanenge eida kuzwa.

Vezveutano varimubishi mazuwa ano kuyedza kutsvaka dzimwe nzira dzingashandiswe kurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana zvatambudza mumuviri yevantu mazuwa ano.

Chirwere chegomarara nechimwe chashungurudza vanhu pashi reshe asi zvinooneka sekuti gomarara rechibereko ndiro rakanyanya pamagomarara ose ari pasi pano, nekudaro madzimai okurudzirwa kuti aone kutora matanho.

Kana chitsitsino chenyu cheibanda endai kucbibhehlera mundoona chiremba wemakodo achakutsanangurirai kuti zvinokonzerwa nei okupai rubatsiro pakafanira kuitira kuti zvireruke.

Kana ruoko rwako rwechibanda rwakazvimba rumba undoona dhogodheya kuchibhedhlera, iye uchakubharira pasi mitombo yaunofanira kutenga kunyumba dziye dzinotengese mitombo wodetsereka.

Kana wabatwa nedenda reganda, rumba pachibhedhleya chiri pasinde nemuzi wako, unoongororwa nemadhokodheya kuti ubatsirike nekukurumidza.

Muzvibhedhlera munoshandiswa mitombo yakasiyana- siyana kuuraya hutachiwana hungadai hweinetsa munzvimbo dzavanoshandira mazuva ese

Muzvibhedhlera mune ndau dzakawanda dzekuhloya zviyaiyo ngatiende kuzvibhedhlera peshe patinozwa muri yedu usundaiti zvakanaka madhokodheya anenge akatimirira vohloye muviri yedu kuti vatsvake zviyaiyo.

Muzvipatara muzere midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa pakuhloya zviyaiyo. Ngatipoteienda kuzvibhedhlera tindo hloiwa tirege kuchengeta matenda mudzimba medumo.

Muzvibhedhlera mune mishini dzakawanda dzinoita zvakasiyana siyana asi zvese zvakanangana nekuhloya zviyayiyo zvinotambudza vanhu mukurarama kwavo. Zvakakosha kuti tipote teienda ikona kuti tihloyiwe.

Muzvibhedhlera munotarisirwa kunge muine ndau dzekuongorora zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Ndau idzi dzinofanirwa kunge dzakahlamburuka midziyo yemo yakarongedzwa. Kuitira kuti madhogodheya nana mukoti vaite basa ravo pasina kuzoita mhosho dzingakonzerwa nezvinhu zvinonge zvisina kurongeka.

Kana mwana mudoridori eyi dziya mwiri, endayi naye kuchibhedhlera, madhokodheya nana mukoti ibasa ravo kumuhloya veyitsvange chiyayiyo chingadayi chiri kutambudza mudokowo.

Mhatso dzinoongororwa zviyaiyo zvakasiyana-siyana dzinotarisirwa kunge dzakashamburuka kuitira kuti basa remadhokodheya rifambe nemazvo pavanenge veiongorora zviyaiyo zvakasiyana-siyana pashaikwe zvimhingamupini zvingavakanganisa pabasa ravo.

Ku zvibhedhleya kwane mishini ino ongorora denda ripi naripi zvaro riri munyama ye munhu saka tese tino kurudzirwa kuti tirambe tichi enda ku zvibhedhleya kuno ongororwa.

Vana vechidiki asi vainewo vana vadodori vanotarisirwa kupota veienda kuchibhedhlera kuti vafundiswe pamusoro pekuchengeta vana vadodori kuti vakure zvakanaka.

Kana mwana apindwa nesvosve munzeve rumbai naye kuchibhedhleya , dhokoteya achamuhloya otsvaka nzira dzekubudisa svosvero pane kutora chimuti totanga kubaya nzeve iya yemwana munokwanisa kumukuwadza .

Vana mai vanoda ndau dzakahlamburuka pamwe nemibhedha yakanaka kuti vapote veizorodza nyama panguva yavanenge vari muzvibhedhlera vabatsirwa vana zvakakosha kuitira kuchengetedza hutano hwavo.

Kana mwana mudori dori aine chiyaiyo rumbayi naye kuchibhedhlera chiri pari pasinde nemi abetsereke achahloyiwa aboiwa majekiseni akafanira pamwe chete nekupuwa mitombo yakakodzerana naye.

Zvakakosha kuti vezveutano vapote veimbohamba mumakanyi mwedumo veifundisa vantu zvinechekuita nekichengetedza utano. Izvi zvinodetsera kunyangwe neharahwa dziyani dzisingachakwanisi kuzvifambirawo dzeyi enda kuzvibhehlera kuti dzizwe.

Vanamai vanotarisirwa kupota veienda kuzvibhehlera nevana vadoridori kuti vahloyiwe nanamukoti nemadhokodhetera izvi zvakakosha kuita kutarisa kuti kukura kwemwana kwakaringana ere.

Kana mwana mudikindiki asingazwi zvakanaka endai naye kuzvibhehleya aongororwe nanamukoti apuwe mutombo wakafanira izvi zvinoita kuti amhoroke mwana wenyu.

Vana vadoridori ngavawane hutano hwakanaka. Potai muchienda navo kuzvibhehlera vapote veihloyiwa naanamukoti kuti vaonekwe kuti varikukura zvakanaka.

Zvakabaakosha yaamho kuti vanaamai vane vana vadodori vapote veienda navo kuchibhehlera kuitira kuti dhokodheya anhloye vanavo kuona kana vasina zviyayiyo zvingakanganisa kukura kwavo.

Vana Mai veshe vanokurudzirwa kuemda nevana kuzvibhendlera kuitira kuti vandopiwa majekiseni pamwechete nemitombo yakafanira kuitira kuti vana vakure zvakanaka.

Muzvibhedhlera vanamukoti vanohamba nengoro inenge yakazara mitombo veitenderera mumhatso dzinenge dzakarara varwere vane zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Madhokodheya pavano hloya varwere vanoshandisa zvibhodhlera pamwechete nema jekiseni kutora mvura dzomumuviri pamwechete negazi vohloya veitsvaka zviyaiyo zvakadai zveitambudza vanhu

Mazwano kwane michina yakasiyana siyana yokuhloya zviyayiyo akuna chiyayiyo chichapinda muchibhedhleya chikabuda chisina kuvhenekwa nekuti muchini yavako mazwano inowongorora zvese kunyangwe zviri mungazi kana muropi

Muzvibhedhlera mune mucheni wamazuvano unoshandiswa kuhloya zviri mungazi pamwe nemuuropi, mucheni uyu unongobairwa moto wototanga kushanda.

Muzvibhehlera munowanikwa midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokoteya pakuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana zvingadai zveitambuda vanhu munyama dzavo. Tinokurudzirwa kupota teienda kuzvibhehlerayo.

Kana mwana akaminyuka murenje, rumbai naye kuchibhedhlera. Ikoko madhokoteya vemakodo vachamuvheneka vachishandisa michina yemazuwano kuona gumbo kana rakanganisika zvakanyanya.

Muzvipitari mune micheni yakasiyana siyana yakanangana nekuhloya zviyaiyo zvakasiyana zvirikutambudza vanhu vekwedu mazuwano ngatiendei kuzvibhedhlera tinohloyiwa zviyaiyo zvedu.

Muzvibhedhlera mune mucheni yekuhloya zviri mukati mwemuviri yedu kuitira kuti madhokodheya azwisise zviyaiyo zvinenge zveiti tambudza.

Muzvibhedhlera munoshandiswa kuhloya kuhamba kwengazi mumwiri zvakakosha tipote teiongororwa ngazi redu rikuhabwa zvakanaka pasina zvibinga mupini.

Muzvibhedhleya mune ndau dzakahlamburuka muine micheni yakasiyana siyana inoshandiswa mukuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana ngatipote teirumba kuzvibhedhlera tinohloyiwa ngemadhokodhera.

Muzvibhedhera mune michina yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokotera kuhloya zviyaiyo zvakasiyana siyana zvikange zveitambudza vanhu veshe.

Kuzvipitari kuno wanikwa micheni yakasiyana-siyana ino shandiswa kuita basa nema dhokoteya naana mukoti muzvipatara. Mazuvano zvareruka pakuti zviyaiyo zvese zvino kwaniswa kundo budiswa pachena.

Imi madhodha nendombo manga muchizviziya ere kuti muzvibhedhlera mune micheni dzekuhloya kurova kwehana yenyu. Kuhloya kufamba kwengazi mumwiri menyi potai muchienda muzvibhedghlera mohloiwa kuti muonekwe kuti mwiri yenyi yaka mira kwazvo ere.

Pandakadonha ndiri pamhatso pangu ndakazopepuka ndiri muchibhedhlera, ndakapoteredzwa nemicheni yakasiyana-siyana. Madhokodheya anga achindishoya aichitenderera imomo.

Muzvibhehlera munowanikwa madondoro angashandiswa ngevantu vanenge vairwara marenje izvi zvinobatsira kuti vapote vahambe padikipadiki vasingatsikiriri murenje inenge yeiyi rwadza .

Muchibhedhlera makuwanikwa micheni yamazuvano yekubatsira kuhloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvatambudza vanhu kudai. Tinoda kutenda vebazi rezveutano nebudiriro yakadai munharaunda medu.

Muzvibhehlera mune michini yakasiyana-siyana inoshandiswa kuita mabasa anenge achifanira kuitwa panguva yona iyoyo. Izvi zvinoita kuti zviro zvireruke nekuti hapana basa richazonzi harikwanisi kuitwa pachibhehhlera pano, endai kune chimwe chibhehlera.

Zvakabaakosha yaamho kuti mundaraunda dzatinogaradzo mumadhorobha munge mune nzvimbo dzinogadzira mitombo yemazuvaano izvi zvinobatsira pakuzoti mitengo yemitombo yemazuvaano inozoderera kana takuigadzirira mundaraunda dzatinogara.

Muzvibhedhlera munowanikwa midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa ngemadhokoteya kuvheneka zviyaiyo zvakasiyana-siyana zvingatambudza vanhu munyama dzavo. Zvakakosha kuti tipote teienda kona ikoko kunoongororwa.

Imi arumbwana imi mai zviziya ere kuti madhokotera hatambi pabasa ravo weingo svika pa chibhedhlera paya vaku tarisa mwiri wako kuti uri kudziya zvakadini wapedza woto tarisa zve hana kuti iri kurova zvakanaka ere pasina kana nguva vanenge vakuto bhara zveshe pasi.

Muzvibhedhleya mava nemichina inohloya zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Kana muntu arwara nechiyaiyo chasingazwisisi ngarumbe kuchibhedhleya anobatsirika.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana yekuhloya vantu vanenge vauya nezviyaiyo zvakasiyana nekudaro ngatisagara mumba nezviyaiyo zvedu. Ngatiende tindohloyiwa ngemadhokodheya.

Mazuva ano kuzvibhedhlera kwava nemichina yakasiyana yekuhloya zviyayiyo zvingadai zveyitambudza vantu vakasiyana siyana nekudaro ngati poteyi tichienda kuzvibhedhlera kuitira kuti madhokodheya ahloye zvingadai zveyiti tambudza.

Mapiritsi anokosha pakupedza marwadzo pamwe nezviyaiyo zvingatambudza mwiri asi tisati tarumba kuenda kumhatso dzinotengesa mutombo ngatipfure nekuzvibhedhleya toona madhokodheya.

Mitombo yamazuwa ano yakakosha pakupedza matenda akasiyana siyana atambudza antu nekudaro zvakakosha kuti tipote teishanyira mhatso dzinotengesa mitombo kana tabatwa ngezviyaiyo zvakasiyana siyana.

Mitombo yemaziso yakabakosha yambo kana meizwa maziso enyu eiswinya zvakaomarara potai meienda kuzvibhedhlera ikoko muchandopuwa mitombo kudonhedzera mumaziso enyu kwemazuva matatu.

Mumhatso dzino tengesa mutombo muno wanikwa hungwanda ngwanda hunyere nyere hwamapirisi ese akamirira kupedza zviyayiyo zvakasiyana siyana nenguwa yakafanira.

Kana mayenda nemwana ehuda kuchibhedhlera, dhokodhera vachahloya mwana. Vobhara pashi mitombo yakafanira inoyenderana nechiyayiyo chemwana. Imwimwi muchayenda kumhatso dzinotengesa mutombo, momutengera mutombo.

Kana muntu echinge ahudha kwenguva refu zvakakosha kuti adzoreredzwe mvura dzomumuviri asi izvi hatikwanisi kuzviita tirikumhatso kwedu zvakakosha kuti tirumbe nemutenda kuchibhedhlera dhokodheya achamuwedzera mvura mumwiiri zvakafanira.

Zvibhedhlera zvinotarisirwa kugara zvine midziyo yakakwana kugadzirira panguwa inoitika zvirwere zvakafanana nezviya zvinoita kuti vanhu vadebkuwedzerwa mvura dzemuviri.

Mitombo yegosorwa yawanda mazuwano, Asi kwane dambudziko revechidiki vari kutora zvinodhaka vakupota veitora mitombo yegosorwa vachimwa vachitsvanga kudhakwa pane kutj vapore.

Maphirizi akakosha pakupedza zviyaiyo zvingadayi zveititambudza mumwiri mwedumo. Ngatipote teienda kumhatso dzinotengese maphirizi asi tisati tagume kwona iyoyo ngatipfuure nekuzvibhedhlera.

Mitombo ye gosorwa yevana vadori dori yaka nakira pakuti mwana anomwa asinga vawiwi ne mitombo nekuti inenge ichi tapira asi iine simba reku pedza marwadzo pamwe chete ne chikosoro.

Kubva pandakatanga kudontedzera mutombo mumaziso anhu aana kuzomborwadza zviya zvekuomarara kana kuswinya zvakabva zvapera tinobonga yampho mitombo yemazuwa ano nebasa guru rairikubata.

Mazuwano muzvibhehlera makuwanikwa mutombo inopedza marwadzo nekukurumidza saka peshe patinozwa marwadzo ngatirumbe tinotenga mutombo yakafanira asi tisati tatenga tinofanira kutanga tavhunza madhokodheya edu.

Mazuwano kwane mitombo inopihwa vana kuti mwiri yavo ikure yakatakazeka. Potai mweienda kuzvibhehlera mondowana ruzivo kubva kune madhokodheya vokuronzerai mitombo yekuti muenda kunotenga.

Mazuwa ano kwaane mitombo yegosorwa yakawanda potai muchienda kumhatso dzinotengesa mitombo mutenge muiombo nguwa ichiripo pane kugara muchifukira mashakana murikudzika kwenyuyo.

Kana mwana eihudha, mai musagare nemwana pamhatso, endai ngemwana kuchibhedhlera mwobharirwa pasi mitombo nadhokoteya, mwoenda kudzimba dzinotengesa mitombo dziya ,mwotenga mutombo wakafanira .

Kana meizwa mwiri yenyu kushwinyiwa marya zvemusingawirirani nazvo mhanyai kumhatso dzinotengesa mitombo yamazuano motenga mapirizi anoenderana nezvamunenge meizwa munobatsirika.

Munhu wese anokurudzirwa kuti kana abatwa nechiyaiyo chipi nachipi zvacho, chingava chiyaiyo chegosorwa kana mudumbu, ngaarumbe pandau inotengesa mitombo yechiyungu atenge mitombo iyoyo apore.

Mitombo yamazuwa ano inobatsira yambo pakurapa zviyayo zvakasiyana siyana zvingatamudza muviri yedu ngatipote techienda kuzvibhehleya kunoongororwa kutira kuti zvitiitire zvakanaka .

Kana meizwa meso enyu akaomarara eiswinya endai kunoona dhogodheya akupei mitombo wekupota meidonhedzera mumaziso umomo munobva maita zvakanaka.

Takaenda ne mwana kuchi bhehleya ei hudha akapiwe mutombo uno batsira yamho tinoda kutenda vezve hutano nekupota veita kuti mitombo yakakosha kudaro iwanike mundau dzatino gara.

Bhodleya rwmutombo rinotarisirwa kunge rakasimba zvejuti chero ukariisa mumbufu apana chinoriwana rinenge rakatogara zvakanaka apa mapiritsi anenga ari mukati maro haana chinomawanawo.

Kunwe mvura inopisha, pamwe ngekufukira mitombo handizvo zvega zvinopedza gosorwa ,kana mawona gosorwa ranyanya endayi kuzvibhedlera mobharirwa pasi naana chiremba mutombo wakafanira mobva maenda kunotenga.

Mumuviri yedu munowungana utachiwana nezvimwewo zvingangokonzera hurwere Saka takafanira kutenga mitombo inochenesa pamwechete nekusuka miviri yeku kuti igare yakachena torarama upenyu hwakanaka

Nzvimbo dzinotengeserwa mitombo yamazuvano dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dziine makabati akachena akarongeka mitombo yakatongwa zvekuti zvinenge zvichifadza mukutarisa.

Mitombo yamazuwaano yakasimba pakupedza marwadzo pamwechete nekurapa zviyaiyo zvakasiyanasiyana zvinenge zvatambudza wana ngekudaro ngatisagara mudzimba kana tazwa parikurwadza .

Vana mhai vanokurudzirwa kumwa mitombo inogadzirisa muwiri yawo kuti vagare vakagwinya vakamhoryoka sevanhu vanobata basa guru rakakura kwazvo rekupona pamwe chete nekuvandudza madzinza.

Kana tarwara ngezviyaiyo zvatisinganzwisisi tiri kumizi kwedu tinokuridzira kuti urumbe pachibhehleya chiri pasinde nemuzi wako unotora mutombo urapike.

Mitombo yechiyungu yakakosha kuishandisa nekuti kune zvimwe zviyayiyo zvisingarapike nemitombo yechivantu zvinotoda mitombo yechiyungu.

Mazuva ano mu zvibhedhlera muno wanikwa ma pilizi ne mitombo yaka siyana siyana ngatisa gare kumba kana tine zviyayiyo zvaka siyana siyana ngati ende tino batsirwa nana chiremba.

Zvibhedhlera zvevanhu vanopota veitaika ndxondo zvinotarisirwa kunge zviine vashandi, vanogara zviso zvavo zvakanyevenuka, veinyemwerera, kuitire kuti vantu vona avavo vave nemufaro, vazwe kuti tiri panzvimbo yakachengetedzeka.

Zvipatara zvevantu vanopota veitaika ndhlondo zvinotarisirwe kunga zviri mundau dzakahlamburuka zvakapoteredzwa ngemaruwa akabaanaka yaamho ,kuitira kuti varwere pavanopota veitenderera vanozwa mwoyo yavo ichigadzikana.

Mumabuya medu makanga manetsa nezviyaiyo. Madhokoteya vakazoronga, kuuya mumabuya mwedu veironze gwinyiso pamusoro pekukushesa zveutano, kuitira kuti zvirwere zvitambire kure nentaraunda yedu.

Kana taita hama yedu inopota ichitaika ndxondo ngatiende maye kuzvibhedhlera zvevantu vanotaika ndxondo. Madhogodheya eko vakamirira kubatsira muntu ena ivovo kuti zviite zvakanaka. Nekuti tikagara naye mumamizi hazviiti zvakanaka.

Vezveutano vanopota veihamba munharaunda veitsvanga vese vane vana vadori-dori. Kuti vabaive majekiseni pamwe chete nokudonhedzerwa mitombo yakasiyana-siyana. Kuitira kuti vana vakure zvakanaka.

Vakuru vezvehutano vanopota veyiwungana veyirodzana pfungwa pamusoro pekuti vangatsvaga sei nzira dzekupedza matenda mumakanyi medu momo. Nezuro vanga vanemushongano mukuru muguta.

Anhumwe akamukoti anoziya basa ravo, uye vanoriita nemoyo wese. Pandakaenda kuchibhedhlera ndakaona kuti vanamukoti vakakosha pasi rino. Zviya zvekuti handina basa nemukoti, unenge usati warwara.

Utano hwavana vadori dori hunoda kukosheswa kuitira kuti vakure vakamoryoka muntaraunda mwatinogara ngatione kuti vana vari kurya kurya kwakakodzerana nemiviri yawo.

Zvakambaakosha yaamho kuti vakuru vezveutano pamwe nemadhokodheya naavakoti vapote veiungana veikurukurirana pamusoro penjira dzingashandiswa kupedza matenda pamwe chete neutachiwona hwanetsa munharaunda dzatinogara.

Mhezi adzina kumira zvakanaka dzinokamganisa ganda redu nekudaro ngatimhanye kuchibhehlera kana taona mhezi madhokotera achatibatsira votipa mitombo yakafanira.

Vezveutano varikuhamba mumakanyi medu veikurudzira vanhu kuita zviro zvinosimbisa miviri. Chimwe chavarikuronza ndechekufamba namabhasikoro kuitira kugwinyisa makodo emiviri yedu chaizvo.

Madhodha nendombi pavanenge veikura vanosangana nezviitiko zvakasiyana-siyana mukurarama kwavo. Zvakakosha kuti tipote teigara navo pashi teikurukura zvine chekuita nekukura.

Vezvehutano vane basa gurutu rekuona kuti hutano hwachengetedzwa pandau dzeshe dzinenge dzakaungana vantu vakawanda. Kuitira kuti kurege kuita zvirwere zvingazopedzisira zvakutora hupenyu hwevantu.

Kana mwana eyi rwadziwa nge zino endayi naye ku chibhedhlera ondoona dhokotera we mazino apote eyimu batsira pamwe chete neku hloya kuona dambudziko racho ma miriro erakaita.

Zvakakosha kuti vana vakure veitamba mitambo yakasiyana siyana pamwe pacho veitombopiwa mikombe pakukunda kwavanenge vaita pamitambo iyoyo izvi zvinoita kuti vave neremangwana rakajeka

Nhasi vakoti zana vapedza dzidzo dzavo. Vatora mhiko pachikoro chikuru chezveutano. Tinovashuvira ramangwana rakanaka mubasa ravo, tinozvitenda.

Tikatora mashakani embiti yakasiyana siyana tomadhibhanisa tinokwanisa kugadzira mitombo inokwanisa kutoti batsira kubva kuzviyaiyo zvakasiyana siyana .

Nyamushi pasinde nemhatso yangu paitwa mudhibano ngezveutano vaironze gwinyiso vakati kukoshesa utano ndiko chete kunoita kuti tisabatwe ngezvirwere.

Zvibhedhlera zvemumabhuya medu zvaita manza yakanaka sezvo madhokodheya mazhinji akapedza chikora arikuyiswa muntaraunda medumo.

Zvakakosha kuti mukoti anenge achangopinda basa agarwe naye pasi eidzidziswa eiratidzwa midziyo yakasiyana-siyana, inoshanda muchibhedhlera. Izvi zvinobatsira kuti iyena paangenge voita basa rake anenge akuita nemazvo.

Madhokodheya havasi vantu vanobaya majekiseni nekuongorora zviyaiyo bedzi. Pamwe pacho vanopota veipawo vantu ruzivo pamusoro pekurarama hwakanaka. Vantu vanotozivawo zvakasiyana siyana.

Madzimai ane mimba anokurudzirwa kuramba eienda kuzvibhedhleya. Kuitira kuti aongororwe nemadhokoteya kuti mwana ari mundani mumu arikukura zvakanaka ere, pasina zvimhingamupini zveimukanganisa.

Vakoti vanotarisirwa kupota veibhuyirana nemadhokodheya mahambisirwo akanaka angaitwa basa kuitira kudzikisira tsaona dzingaiitika mumabasa izvi zvakanakira pakuti vese vanenge vakushanda nemazvo vachiziva zvinoda kuitwa.

Vanoshanda mumhatso dzinotengeswa mitombo yamazuvano vanotarisirwa kunge vakatachita ngezvemutombo kwemakore anosvika matatu kuitira kuti vazwisise kushanda kunoita mitombo yakasiyana-siyana yamazuvano.

Zvakakosha kuti vakuru vezveutano vapote veihambira zvibhedhlera vaone kuchengetedzwa kweutano pamwe chete nekuhlamburuka kwazvo kuitira kuti matenda arwge kupararira zvakanyanya.

Muzukuru mumabuya medu muneutunga hwakawanda ndakarumwa neutunga zvakanyanyisa ndikaenda kuzvibhedhlera dhokoteya vakandihloya vakaona ndineu tachiwana hweutunga ndikapihwa mutombo

Vechidiki vachangobva kuzvikora zvepamusoro varimoo muzvibhedhlera vachiita mabasa eudhokodhera tinovaona veitenderera muzvibhedhlera vachirapa vanthu vane zviyaiyo zvakasiyana siyana.

Kana murenje wakuwara zvakakosha kuti tiende kuchibhehlera. Ikoko chiremba wemakodo anotopa chihambiso chinotibatsiridza kuti kutsika kuve nyore.

Ndinokukurudzirai kuti muende kunofunda nezvehutano kuitira kuti mugone kuzochengetedza utano hwenyu muri pamizi yenyu.

Madhodha, simbi inorodzwa ngeimwe simbi. Nekudaro zvakakosha kuti madhokodhera awane nguva dzaanogara pasi veikurukurirana pamusoro pemashandirwo ebasa ravo.

Muzvibhehleya munoda vakoti vakasununguka vanogona kushanda nevanhu kwete kuita mukoti anoshingurudza varwere pavanenge vauya nezvi yaiyo zvakasiyana siyana.

Zvakakosha kuti vana mukoti vapote veiongirora kushanda kunoita michina yavo varwere vasati vauya izvi zvinoita kuti pavanenge voita basa ravo rifambe nomazvo pasina zvimhunga mupinyi.

Zvibhedhlera zviduku zvinopota zveitsvaka rubatsiro kunyika dzekunze izvi zvinobatsira kuti zvibhedhlera zvivanikwe zvine mutombo yakasiyana siyana inenge ichitsvangwa nevanhu vane zviyayo zvakasiya a siyana.

Zvakakosha kuti mitombo yeshe ivanikwe pandau imwe mumhatso dzinotengesa mitombo. Kuitira kuti varwere apavanouya veitsvanga mutombo havazofambi mundau dzakasiyana, veitsvanga nekuti yese inonga yovanikwa pandau imweyo.

Mundau dzino tengeswa mitombo, mitombo ino tasirirwa kunge yaka rongedzwa mumakabati ngemazvo, mazita ayo eyinya tsooneka kuitira vano shandamwo pamwe nevanouya kuzotenga vakwanise kuerenga.

Mitombo yamazuvano inotarisirwa kutengeswa irimumabhokisi ayo uye iri mumakabati akahlamburuka. Kuitira kuti isashata isati yashandiswa. Izvi zvakakosha kuita kuchengetedze utano hwavanhu.

Ndau dzinotengesa mitombo dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka dziine makabati akarongedzwa nemazvo. Mazita emutombo anofana kunga akabhariwa, uye eionekwa nevese vanopinda mwo.

Zvakakosha kuti nyumba dzinotengesa mitombo dzinge dziri peshe peshe kuitira kuti zvive nyore kune vanenge varwara vakawnise kutenga mitombo pasina kuhamba mimango yakareba.

Mitombo yekupedza marwadzo yawanda mazuvano. Pese pamunozwa kudzimbikana, potai meienda kumhatso dzinotengese mitombo. Motenga mitombo inoenderana nechiyaiyo chenyu, muchabva mabatsirika.

Mbatso dzinotengeswa mitombo dzinotarisirwa kunge dzakahlamburuka uye dzakanyorwa kuti wese anopfuura azive kuti asvika pambatso inotengeswa mitombo izvi zvinobatsira kuitira kuti vanenge vaine zviyaiyo zvakasiyana siyana pavanouya vachida kutenga mitombo avazotamburi kutsvaka tsvimbo.

Zvakakosha kuti mhatso dzinotengesa mitombo dzinge dziri pasinde nepane zvibhedhleya kuitira kuti vanenge vauya vane zviyaiyo zvakasiyana siyana mushure mekunge vapedza kuongororwa vobuda veinanga kona ikwokwo kotenga mitombo yavo.

Zvakabaakosha yamho kuti zvibhehleya zvinge zvine makabati akarongeka mitombo yakona yakarongedzwa zvekuti mazita acho anenge einyatso oneka izvi zvinobatsira kunyange vashandi vemwo kuti vakurumidze kuoona mitombo veipa kunevanhu vanenge vachiida.

Mazuvano kugara uine weirwadziwa usingatengi mutombo kuda ngekuti pasinde pembatso yako panokwanisa kunge pachitova nenyumba inotengesa mitombo saka takafanira kuti tipote teirumba kundotenga mitombo pese petinenge tazwa kurwadziwa.

Ndau dzinotengeswa mitombo yemazuva ano dzinosise kunge dzaka hlamburika uye dziri pedo nepato kuitira movha dzinouya nevantu vanenge veida kutenga mitombo kuti vakwanise kusvikapo nekukasika pasina zvimhingamipinyi.

Mumaguta munotarisirwa kunge mune mhatso dzimhatso dzinotengesa mutombo dzakawanda peshe peshe kuitira kuti vantu vane zviyaiyo zvakasiyana siyana vakwanise kuwana mapirizi nemutombo yavanenge veida nekukasira.

Vezveutano vanohamba mumakanyi medumo veiroja pamusoro pekukosha kemitombo yamazuvaano yakushandiswa. Pamwe pacho vanouya nemitombo veitiratidza kushanda kwainoita.

Nezuro padhibha pakaitwa musongano wezveutano. Wanhu vakatora nguwa yavo, veipurutana masoko ane gwinyiso, aironzwa neveutano ,pamusoro pekuchengetedza utano mumakanyi medumwo.

Nezuro vaihamba mumakanyi medumo veidzidzisa nzira dzakasiyana-siyana dzekudzivirira pamuviri, imwe yenzira yakataurwa nezvayo inzira yekushandisa mapiritsi.

Mazuwa ano varikuhamba mumakanyi mwedumo vezveutano veironza gwinyiso pamusoro pekukosheswa kweutano, vanoti mizi yedu ngaigare yakhlamburuka kuti matenda atambire kure nesu.

Vezvinamato vanokurudzirwa kubatana nevamwe mukurwisa denda reshuramatongo radai kutambudza pasi rese. Zvakakosha kuti kunyangwe vanamufundisi pavanenge veiparidza mumharidzo mavo vaise zvine chekuita nedenda iri.

Kumuka tichimhanya ,kuchovha mabhasikoro, nekutamba bhora ndezvimwe zvinosimbisa miri yedu ,zvakakosha kuti tipote teitarisa uremu hwedu.

Vezveutano vanopota vachihamba mumakanyi medu umo vechibatsira vantu vane zviyayiyo zvakasiyana-siyana kuitira kuti nhengo dzemuviriri dzigare dziri pamwe chete pasina kushungurudzwa nezvirwere.

Nyamushi kwedu iyo kwanga kune makuwerere. Vezveutano vauya mumabuya medu veidzidzisa kukosha kweutano. Vapa vanhu mibairo yakasiyana siyana vakwanisa kupindura mibvunzo.

Pese panoenda vana mai muzvibhedhlera nevana vadodori vanamukoti vanowana nguva yekuronza pamusoro pekukosha peku chengetedzwa kwevana vadodori dori.

Muzvibhedhleya mune basa, rimwe zuva unosvika vana mukoti veipima urefu hwevanhu veivapa mapiritsi anoenderana nekureba kwavo kwai mapiritsi aya anopiwa muntu zvichienderana neurefu hwake.

Vezvehutano vanokurudzirwa kupota beyihamba mumakanyi mwedu umo, beyironza gwinyiso pamusoro pekukosha kwekuchengetedza hutano. Panguva imwechete iyo vanenge veyirapa mikuhlane yakasiyana siyana.

Zvakakosha kuti ve zveutano vapote veyi pinda mu mabuya mwedu mwo veidzidzisa pamusoro peku kosha kweku chengetedza utano izvi zvinobva zvabatsira kuti vantu va ngwarire utano wawo kuiitire kuti vasa batwa ne zvirwere zvaka siyana siyana.

Madhodha zvakakosha kuti mupote meimbo siya mishando yenyu moende ku zvibhedhleya mombo ongororwa utano kutu muone kuti maka mhohloka kana meida rubatsiro mobva mapihwa mapiritsi kuitira kuti mwiri yenyu igare yaka gwinya moshandira mhuri.

Utano chiro chakakosha kana nemapurisa anoonekwawo eipindira munezveutano eikurudzira ana mai kuti vaende nevana vadoridori kuzvibhedhlera kuti vabatsirike.

Zvakabakosha yaamho kuti kwese kumadhorobha nekumamusha kuti vezveutano vapote veibuda pajekerere, veitaura nevantu kukosha kwekuchengetedza utano. Izvi zvinoita kuti vantu vazwisise nzira dzakasiyana-siyana dzakushandiswa mazuvano pakuchengetedza utano.

Vantu veshe vaungana mumabuya medu veikurukura neveutano pamusoro pekuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu kuitira kuti mitombo yepasichigare itange kushandiswa.

Zvakakosha kuti ntombi dzipote dzeyigara pashi, dzeyikurukura pamusoro pekuchengetedza utano, izvi zvinoyita kuti vangwarire matenda akasiyana-siyana adayi kutekeshera mupasi rino.

Zvakakosha kuti madzimai apote eienda nemwana mudoridori kuchibhedhlera ,aongororwe kuti makuriro ake akanaka here, kana pane dambudziko opihwa mitombo yakafanira.

Zvakakosha kuti vanamai vechidiki vapote veienda kuchibhedhlera kuti vadzidziswe pamusoro pezveutano pamwechete nekuronga mhuri. Izvi zvinoita kuti vaite vana vavanokwanisa kuchengeta.

Hama dzangu kwese kwamuri, maizviziya here kuti mvura mutombo mukuru. Ngatipote teimwa mvura zuwa roga roga kana tikamwa kashanu pazuva zvinobatsira mwiri yedu.

Madzimai anotarisirwa kupota eienda kuchibhedhlera kuti apiwe ruzivo pamusoro pekushambidzika pamwe chete nekuchengetedza miviri yavo kuti vasabatwe nezvirwere zvakasiyana-siyana, zvadai kutambudza nyika ino.

Zvakakosha kuti mwana mudoridori apote aiendwa naye kuchibhehleya kuti madhokodheya vapote veimuhloya kuona kuti ari kukura zvakanaka kana paine dambudziko vomubetsera.

Zvakakosha kuti anarume neanakadzi paya paanenge aroorana apote eienda kuchibhedhlera kundoongororwa pamwechete nekupiwa ruzivo pamusoro pekukoshesa miviri yavo pamwechete nemararamiro .

Vanamai vanenge vane vana vadoridori, vanotarisirwawo kupota veyiyenda kuzvibhedhlera veyiongororwa iwo pachawo, kwete kukoshesa utano hwemwana mudoridori basi nekuti zvakawandawo zvirwere zvinovabata panguwa iyi.

Vana vadori-dori vanotarisirwa kupuwa kurya kunowaka mwiri yavo zvoitira kuti vakure vakamhodhloka vaine simba vachikwanisa kumhanya-mhanya sezvinoita vamwe mukurara kwavo

Ntombi dzese dzinokurudzirwa kupota dzeiyenda kuchibhedhlera kuti dzindo ongororwa pamwechete neku dzidziswa kukosha kwekuchengetedza miviri kuitira kuti vakure mune zvakanaka pamwechete nekurarama hupenyu hwakanaka.

Manga muchizviziya ere kuti mvura mutombo mukuru. Kana mabva pakumhanya, kutamba bhora kana kuita mabasa akasiyana siyanai potato meimwa mvura kuita kudzoreredza mvura inenge yarashika mumuwiri.

Kana tsinga dzedu dzisina kuthwasanuka, pamwe pacho dzichirwadza, zvakakosha kuti tiyende kuchibhedhlera tondowona mazvikokota munezvemakodo, pamwe chete netsinga. Vanotibatsira kuti dzipave.

Zvakakosha kuti mumabuya medumo tipote teigara tine kabhokisi, kanenge kaine mutombo nezvimwe zvingango shandiswa, kana pane njodzi inenge yaitika. Izvi zvinobatsira paku raramisa vantu vanenge vawirwa nenjodzi

Mazuwa ano zviro zveshe zvaanyore tava kukwanisa kurapwa pamwe chete nekuhloiwa ngema dhokodheya tiri mumhatso dzedu kubudikidza ngembozhanhare patinenge teikurukura navo.

Zyiyayiyo zvakasiyana-siyana zvinokwanisa kuuraya muntu kana akarega kuenda kuchibhedhleya nguwa iripo mazuwa ano muzvibheshleya makuwanika munemichini yechimanje-manje yakamirira kuhloya veshe vanenge vane zvitenda zvanesa.

Mazuva ano wakukwanisa kuongorora kuti moyo wako uri kushanda zvakanaka kana usina kuingana nazvo uri kumba wakutotaura nachiremba wako panhaee mbozha meionesana kuti mungazvikwanisa sei.

Mazuva ano madhokodheya ava kutaura nevarwere pambozha nanhare veyito vabatsira vari pazvibhedhlera kona ikoko varwere vari kumbatso izvi zvava kurerutsa kuhamba kubva kumba nekuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri kure.

Mazuwa ano kubudikidza ngembozhanhare takukwanisa kubhuirana nemadhokodheya edu pambozhanhare teikurukura nzira dzingadiwa pakuti zvirwere zvipote zveiderera.

Pazvibhedhlera pedu pakauya micheni yekuhloya varwere vanenge vauya nezviyayo zvakasiyana siyana chakakosha ndechekuti unotanga mataura nachiremba musati maenda kuchibhedhlera.

Sekuru vangu pese pavapindira musango vanotodzoka nemashakani emiti yakasiyana-siyana. Unonzwa vooti muzukuru uyu mutombo wemusoro, uyu mutombo wemundani uyu mutombo wechiuno, zvakasiyana-siyana.

Tikatore mashakani emiti tokwatise pamoto topota teimwa mvura yacho inokwanisa kutibatsira pamatenda akasiyana siyana .

Mitombo yeku dhaya ino kurudzirwa mazuva ano kuti muma mizi medu tipote teerima mitombo yekudhara kuitira kubatsirika patinenge tasangana nema tenda aka siyana siyana tisati tamhanya kuzvi bhehlera.

Mitombo yepashi chigare yakakosha hamawoye ngatirege kuramba tichitema masango tichirima nyemba nekuti rimwe zuwa tichazochema tabatwa nezviyaiyo zvinenge zvabuda tiende kuzvibhedhlera kuti tibatsirike.

Mitombo yepasichigare tinoda yaamho. Zvakakosha kuti muzvikora mudyarwe mitombo yepasichigare kuitira kuti vana vakure veiziya kukosha kwemitombo yepasichigare.

Kune mitombo yekuti kunyangwe tikaiona iri muminda dzedu atifanirwi kuitema mitombo iyoyo nekuti mitombo iyoyo yakakosha.

Vasharukwa vanorwara nezviyaiyo zvegomarara vanokurudzirwa kuti vapinde mushango, vanotora mitombo yechiantu vamwe kuti vapore.

Mbuya vangu vaimuka mangwanani ega ega veipinda mushango vouya kumba nemagomboti vomaomesa pachivanze vozomatengesa kana aoma kuitira kuti vantu vaone mitombo yekushandisa.

Mitombo yekudhaya yakurumbira mupasi reshe nekurapa zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Vantu vese vanokurudzirwa muntaraunda mavo kuti varime mitombo yekudhaya kuitira kubatsirika.

Uchi ndicho chimwe chiro chakakosha pashi pano. Kana tikadzora uchi hunogadzira ganda redu, kana tikamwa uchi inoita kuti chukera yemumwiri mwedu iderere ,iende chaipo pakafanira.

Ruzivo rwemazuva ano rwakaoma magomboti akutorwa otswanyatswanya kwakuise muzvigaba otorongedzwa kwakutotengesa uchiona unofunga kuti yamutombo yechizvino zvino izvo ndiwo magomboti eduwo

Kana tatora masakani embiti yakasiyana siyana tinomasanganisa tomatswa muduri kusvikira zvarukutika ndipo patinozokuya paguyo toisa muma bhohlera kuitira kuti zvichengeteke zvakanaka.

Zvakakosha kuti mitombo yekudhara ipote eitorwa mumashango, yonatsirirwa yoiswe mumagaba, yorengedzwa panzvimbo paino chengetedzeka kwenguva refu, izvi zvinobatsira kuti tisaishaya.

Vezveutano vaihamba mumakanyi medu umo veitora mitombo yedu iya yataishandisa pasichigare yataidzora ivo voinasiridza voisanganisa namafuta kuti mazuvaano tizore pamakanda edu apfave .

Mitombo yepasichigare yakanakira pakuti inooneka zviri nyore pasina mare yaduswa, pane mitombo yemazuwa ano yekuti unofanira kuenda kunyumba dziya dzinotengesa mitombo, wobuda mare yakawanda.

Mitombo yekare yakakosha, ndimu ndeumwe wemitombo wakakosha kana mabatwa negotsorwa, torayi ndimu yenyu moyicheka napakati mosvinira mumvura inopisa makutobatsirika.

Vatatichi vemuzvikora zvepamusoro vari kupinda mumakanyi medumo veitora gava kava voritsonda tsonda voisa muzvigubhu votakura kuenda naro kundoriongorora munzvimbo dzawo dzekudzidzira.

Vemapoka ezveutano vanokurudzira kuti mitombo yepasi chigare itengeswewo mumisika yepasi reshe kuitira kuti vantu vave neruzivo rwakakura pamusoro pemitombo yepasi chigare.

Vezveutano varikuhamba mumakanyi medumo veikurudzira vantu kuongorora mitombo yapasi chigare mumashangomo. Kuitira kuti tiishandise mukurarama kwedu sezvo ine basa guru pakusimbisa miviri yedu.

Mitombo yechiantu mitombo yakanaka kuishandisa nekuti tikashandisa mitombo yechiantu tinopora nekukurumidza pamatenda api naapi zvawo.

Kana mundani meipota muchipisha meimonya endai kuchibhedhlera mondoona dhokoteya achakunyorerai mutombo wakafanira mobva maenda kunyumba dzinotengesa mutombo mobva matenga mutombo wacho.

Miriwo yakaita semathapa yakakosha, pakuwedzera ropa mumwiri medu. Ngatipote tichitora mashakani emathapa, tomatswanya-tswanya, tobika, kuitira kuwedzera ropa.

Mitombo yakudhaya yakaita semuroro inobatsera pakugwinyisa miviri yedu, pamwechete nekurapa maronda anenge anesa mumwiri medu.

Mitombo yemushango kana ukasaiziya unoiona sezvimiti zvisina maturo asi ukaziya kuibatanidza nekuishandisa kwakona inoita minana mukati mwekurarama kwedu.

Mitombo ye kudhaya ndiyo basi inokwanisa kupedza ma hlopeko atinawo mu nyika ino zvino kurudzirwa kuti muma mizi medu mo tipote teisima mitombo yeku dhaya kuitira kuti tibatsirike.

Kurima gavakava ndiko bedzi kungatibatsira kupedza matambudziko atirikusangana nawo mukurarama kwedu, gavakava mutombo unorapa zviyayiyo zvakasiyana siyana zvinotambudza vantu pamwene mhuka.

Pamuzi wega wega panotarisirwa kunge pane bindu rine mitombo yekudhaya kuitira kuichengetedza nekuti mumashango umwo inokwanisa kutsva nemoto inopiswa nevavhimi.

Mitombo yekudhaya inobatsira kupedza zviyaiyo zvakasiyana-siyana. Ngatipote teipinda mumashangomo teitsvanga nashakani emiti yakasiyana-siyana inokwanisa kuti batsira.

Mitombo yekudhaya yakakosha pakuti inopedza zviyaiyo nekukasika potai mwuchipinda mumashango motora mashakani embiti yakasiyana siyana mochwanya chwanya motorya.

Zvakakosha kupota teipinda mumagwasha teikuma mashakani embiti yakasiyana siyana teimachwanya chwanya kugadzira mitombo inokwanisa kutibatsira muupenyu wedu.

Michero yakaita senhengeni yakakosha pakutano hwedu. Patinenge techidya tinenge tichinakirwa pamwechete nekuvavirwa mukanwa. Asi pamwechetepo tinenge tichitorapwa kubva kuzviyayo zvakasiyana-siyana zvingabata miiri yedu.

Pese patinopinda mushango tinouya takagukuchira magomboti, ekurapa matenda akasiyana-siyana, adai kushungurudza vanhu munharaunda matinogaramo. Tinotenda sekuru vakatidzidzisa kushandisa magomboti.

Michero yemushango inonaka yambo imwe yacho kuirya inenge ichitapira mumuromo asipanguwa imwecheteyo inenge ichingokurapa kubva kumatenda akasiyana siyana.

Zvakakosha kuti tipote teichengeta mitombo yekudhaya mumakanyi medu mo kuitira kuti izotibatsira patinenge tasangana nezviyaiyo zvinoda mitomboyo izvi zvinobva zvatibatsira Kuti mwiri yedu ikasike kugwinya tisati taenda kuzvibhedhlera.

Vahloyi vezveutano vanoti kushandisa mitombo yekudhaya ndikwo bedzi kunokwanisa kutibatsira kubva muzviyaiyo zvakasiyana -siyana zvadai kunetsa mazuwano muupenyu hwedu.

Vezvikora zvepadera varikuhamba mumakanyi medumo veitora masakani emitombo yepasi chigare. Veimagaya veiisa mumabhotora kugadzira mitombo ino zoshandiswa muzvi bhedhlera.

Vanasekuru nanambuya, madhodha, potai meyimwe imweni mitombo yemushango inoita kuti miviri yenyu igare yakagwinya, yakathakazika yaamho, musikazwi kana panoti twii.

Vantu vekudhaya vaishandisa mitombo yechivantu kurapa matenda akasiyana-siyana Saka ngatitorei mitombo iyoyi tishandise.

Maizviziva hre madhodha kuti kurima gavakava kune mare . Ndakarima gavakava gore rakapera vanogadzira mitombo veiuya veitenga ndikaita mare yakawanda.

Kurya kwepasi chigare kuno kurudzirwa mazuwano nekuti zvimwe zviri mukurya kwapasi chigare mitombo patinenge teiti tirikurya muriwo tinenge teitorya mitombo yakasiyana siyana unokwanisa kutibatsira.

Zvakakosha kupota teitora mashakani embiti yatinoziva totsonda tsonda toisa mumvura tomwa kuitira kupedza matenda emundani angadayi achitinetsa panguva dzakasiyana siyana.

Gava kava mutombo waka kosha weku gara nawo pa mhatso rino shanda zvaka siyana siyana kana mundani meyi rwadza tinomwa gava kava kana musoro maita makwene tinodzora ngava kava.

Mitombo yekudhaya yakanaka chose pakubatsiridza mwiri yedu kuti igare yakagwinya kuneimwe mitombo yekuti kana wairya inoita kuti hutano hwako hurambe hwaka hohloka.

Zvaka kosha kugara tine makwenzi e mitombo yekudhaya mu makanyi mwedu mwo kuiitira kuti tibatsirikane pese pati nenge tabatwa nge zviyayiyo tisati tamhanya kuenda ku zvibhedhlera kwatino zonzi titenge mitombo ye chiyungu.

Ini ndinorima gawakawa pamuzi pangu, nezuro wezveutano vakaita veida kuona gawakawa, ndakavaronzera kukosha kwegawakawa nemarimirwe arinoitwa.

Mitombo yekudhaya yakanaka uye yakakosha yaambo .Mhatso imweni ngaimwe inofanira kunge ine mitombo iri pachiwanze kuitira kubatsirika .

Kune mitombo yechianhu mitombo iyi yakanaka kuishandisa kana wairwara nezviyaiyo zvakasiyana siyana nekuti ukainwa mitombo iyi unokurumidza wapora.